Ɖevi aɖewoe nye ya kɔ kpeɖe wo dzilawo ŋu, ɖewo bɔbɔ nɔ anyigbe eye ɖewo hã le atsitre, ɖewo do awu eye ɖeka le dzime kpo. Ɖeviawo dada le ɖevi sue aɖe ɖe asi

Ɖevi woame enyi aɖe enye ya si bɔbɔnɔ anyi, ɖewo dze ŋkume wonɔɛwo hele nuko na wonɔɛwo eye kotoku hã le wogbɔ le anyigba.

Gakpodɔwɔla etɔ̃ aɖewoe nye ya le woƒe dɔwɔ wɔm. wo le awu dzi kple kuku ʋi me. Gatsɔ kpeɖeŋua wo le asiwui vovovowo me.

Mɔmemidzraƒe aɖee nye ya. Ɖeviwo kple wo dadawo hã le mɔmemidzraƒea eye ŋu gbe mu kple eŋu ʋe aɖe hã le mɔmemidzraƒea.

mɔlu ɖaɖa aɖe nye esi le kpeɖeŋua abladzo ɖiɖi si wótɔ le ami me elã atadzi makalori kakple sabula